RTS tambacounda juróom-ñaari waxtu yu teg fanweeri simili ak juróom <music> ànd ak seen i émission muy baykat <hesitation> <music> nee na ñu Jokalante kon nag da ñuy jokkalante ak yéen baykat yi <music> ndaxte waar wi yéen a ko moom <music> ki fegoo ci machine yi nag di Moustapha Guèye <music> ki ci micro bi Youssouph Sow <music> bu xiinee baykat bi xelam dem ci toolba <music> bu meññee nag xelam dem <music> waxtu jukki <music> ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax <music> <music> kon nag <hesitation> mbook yi asalaamaaleykum waxtu baa ngi dab si waxtaan bi ñu ànd ak yéen rek tey moom <inhales> Jokalante ànd ak yéen ci seen i waxtaan ak baykat yi ndaxte nee nañu Jokalante kon nag dañuy jokkalante ngir mën a waxtaan sottante xalaat ci loolu nag waxtaan wi nag waa Jokalante dañu indi beneen gan koo xam ne dinañ waxtaan ak moom waye nag balaa ñuy dugg ci biir waxtaan wi nag bëgg nañu mu ni kan la ak lan mooy liggéeyam bisimila sëñ bi <noise> maaleykum salaam

jërëjëf jërëjëf Tall

<hesitation> <hesitation> <inhales> <hesitation> kon nag <hesitation> Serigne Tall tey moom ñëw nga jàkkaarloog <hesitation> maanaam Jokalante ak baykat yi <hesitation> tey moom bu ñu waxee ne baykat ñëpp xam na ñu ne ci wàllum suuf si la liggéeyu suuf si nag bala ñu siy dugg si biir nag liggéeyu suuf nan la mën a demee ba ànd ak liggéey bi ci biir boppam waaw

<smacks lips> <hesitation> ci wàllu woowu nag ñu ngi ci changement climatique bi te bu ñu waxee cahngement climatique tey te gis nañu ne asaman si léeg-léeg dina xiin waaye tàngoor gi ci génn nag ndax baykat boobu dina xalaat ne day taw wala dina xalaat ne day <hesitation> du taw

<hesitation> effet changement climatique bi <hesitation> nan lay demee nag bu ñu waxee ne changement climatique <noise> dégg nañu léegi moom chaque fois dañuy dégg naan changement climatique changement climatique waaw effet boobu ban ban

sama genre yi moom xamuñu ko <laughs> bu énu nee genre changement climatique changement climatique <laughs> waaye nag yow

<hesitation> <hesitation> <noise> kon nag <hesitation> mbokk yi ba tey rek ñu ngi jokkalante ak yéen nee na ñu Jokalante kon jokkalante boobu nag yéen ñii di baykat yi da ngeen yéen itam am ngeen ci wàll <inhales> kon nag mën ngeen ci woote fii ci 33 981 29 31 ngeen jokkoo ak monsieur Tall ngi xam ne di ingénieur nekkal fii di leen waxtaan waxtaan bi ngeen xam ne nag moo di seen waxtaan te muy ay laajte bu ngeen bëgg mën ngeen laaj kooku di monsieur Tall mi ngi fi ci RTS Tambacounda yéen lay jokkalante kon nag Jokalante boobu mi ngi jokkalante ak baykat yi képp koo xam ne ci wàllum suuf si rek ngay jëfandikoo rek monsiuer Tall mu ngi fii ci 33 981 29 31 <hesitation> monsieur Tall maanaam ñu ngi koy wax si nasaraan ñu ne <hesitation> quels sont les mécaniques waaw loolu nag maanaam buñu koo expliqué ci olof naka la nga koy expliqué ci wolof ngir ma mbokk yi

waaw changement boobu nag maanaam na la def ba mën a changé wu ndax dina am fu ñuy sukkandiku wala dina am rekk changement boo <noise> xam ne da nga siy day ñëw rek si saa si rek mu changé wu waaw climat bi waaw waaw <noise>

<inhales> <hesitation> si biir booba ndax baykat bi tey tey bu ñu waxee ne changement climatique bi am na ndax baykat bi day bàyyi ba ndox mi walangaan mu soog a nag <hesitation> dem ca tool yi wala si si saa si bu commencé taw rek mën na dem ci tool bi

waaw

<hesitation> ndax loolu ni comme ni nga ko waxee léegi bu fekkee ne <hesitation> ni ma déggee bu baax a baax si sa waxtaan <hesitation> ñett daawoon nañu wax ne taw ñeent fukki guddi la doon def maanaam ñii loolu la énu leen wax bu ñu demee léeg-léeg boo demee da ngay xaar d' abord tuuti ndax ren ak changement climatique bi dugg nii ndax dina ñu mën a am 40 yooyu maanaam 40 jours yooyu <hesitation> taw yu normal waaw

dina baax

en tout cas